Nempeɛle dɔbɔ ne nempeɛle pɔgeba la be a kyɛ ka ba mine vɔgle kpori peɛle kyɛ ka ba mine meŋ vɔgle kpori zeere ka a nempɛlaa dɔɔ kaŋa haa o noɔre kyɛ ka a nempeɛle pɔgeba meŋ nyere ba nyemɛ.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

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.

Dɔba mine bata la be die poɔ ka kaŋ a are kyaare kɔmpeta ka kaŋ meŋ are a kɔmpeta puoriŋ kyɛ su kparepelaa a seɛ kurisɔglaa a eŋ nɔɔtesɔglɔ k,a kaŋa meŋ gaa are a dɔɔ na naŋ are kyaare kɔmpeta puoriŋ.

Pɔmpeturibo ane ba pɔmpetulɔɔre la k,a pɔmpetuuro kaŋa are a su kparezeɛ a vɔgle kpoglizeɛ a seɛ kurizeɛ k,a kaŋa meŋ zeŋ teŋɛ kyɛ k,a kaŋa meŋ are a leɛ o puori kyaare yiri kaŋa a kyɛnsere naŋ waa zeere zeere lɛ.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

Pɔɔ kaŋa la zeŋ a pɛgle solee kyɛ biŋ rabare o nimisogɔ. Kyɛ ka kurpootu meŋ be be ka seleba do dɔɔl o zu, k'a bonwoo kaŋa be a seleba poɔŋ. Kyɛ k'a a pɔge zeŋ dakoo zu.

Alopelee pelaa la are ka noba be a be dɔɔ kaŋa yɛrɛɛ baage sɔglaa kyɛ pɛgle baagesɔglaa ka kaŋa meŋ pɛgle baagesɔglaa ka dɔɔ kaŋa yɛre kootusɔglaa a eŋ kootupelaa o.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

Nensaalpeɛle la a are are dɔba pɔgeba ane bibiiri ka daga Kūū daga a biŋ ba sensoglesoga ka filawa dɔgle a Kūū daga zu k,a pɔgeba ane a dɔba mine pɛgle amboralari a are ne.

Pɔgeba ne dɔba la ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su vɔgle zupilipeɛle ka ba mine vɔgle zupilizeere ka ba pãâ de USA filagi a pãâ teɛ kyaare sazu.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

Pɔgeba ne dɔba la a are Koɔ poɔ k,a dɔba mine yagre ba kaayarɛɛ kyɛ k,a dɔba mine meŋ naŋ su ba kaayarɛɛ a dɔɔ kaŋ sue kparedoɔ ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ.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

Pɔgeba la seɛ torɔzare kyɛ su kpare ka ba mine su seɛ torɔzasɔglɔ ka ba mine su kparezeere kyɛ ka ba pɛgle boma ka sɛgre be a poɔ kan sɛgre la faet laki gɛl.

Bibiiri ne nembɛrɛ la zeŋ a de felaaware eŋ worabare poɔ. Ba toorɛɛ nu bontoore ba nuuri poɔ A pɔge kaŋa sue kparnuwoor, kaa kaŋa meŋ su kyɛ koo e pelaa kaa a bie kaŋa meŋ su kyɛ koo e sɔglaa.

Pɔge kaŋ la zeŋ a su bompeɛle a eŋ nɔɔtepeɛle kyɛ de boma dɔgle laaliŋe kaŋ zu kyɛ yɛre pili meŋ biŋ a de moɔ meŋ a biŋ a be.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

Noba yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.

Pɔgelee zeŋɛɛ saakere zu kyɛ de o gbɛre biŋ teŋɛ ka kaŋ meŋ kyɛnɛ kyɛ tuo boma kyɛ seɛ wagyɛ pɔgelee naŋ zeŋ a saakere zu sue kparesɔglaa kyɛ vɔgle zupilisɔglaa kyɛ maale o zu k,a zu e wogi lɛ.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

Lɔɛ kuri woo woo la be be kaa mine e peɛle daa daa kaa mine meŋ e peɛle kyɛ taa sɔgelɔ kaa tatenne la tatenne la zaa kpɛlɛŋ felaa be o a poɔ

Dɔɔba ne Pɔgeba la are kaa pɔgeba mine trata Koɔri ka dɔɔba are a be ka bamine leri ba nuure a dɔɔ kaŋa su kpare sɔglaa seɛ kuri sɔglaa ka kaŋa meŋ su kpare wogi kyɛ ko e doɔre kyɛ ko vɔgle zupele

Dɔbɔ arɛɛ la ka ba mine su kpare kyɛ vɔgle zupile ka aa kure meŋ e sɔglɔ kaa zupile e zēēre ka lɔpilaa ne lɔsɔglaa nige a mare taa ka dɔba mine bayi do te are a lɔpilaa ne a lɔsɔglaa zuŋ.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

Dɔɔbilii ne pɔgebilii la seɛrɛ a kyɛ ka a kaŋ yɛre gaŋgaa ka die kaŋa are ka ba pɛnte o Gaana filaki kyɛ duroo gyile eŋ o poɔ.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

Nempeɛle la be die kaŋ poɔ k,a nempelaa kaŋ naŋ e pɔge a are a ba niŋe sogɔ a pɛgle makurofoni kyɛ ka ba yaga zie zaa zeŋ ka dɔɔ kaŋa naŋ gaa be a puoriŋ are kyɛ ka kaŋa pɛgle ganpelaa kaŋ.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

Doɔba ne pogeba la be die kanga poʊ. Ka ba yaga zie zaa zeŋ. Kyɛ ka bayi yong are ka USA flag meŋ gaa mare zie kang. Ka ba bin ba gane pɛle ane ba gama a tabul zu poʊ

Bibiiri bata la ka kaŋ gaa are moɔ poɔ ka kaŋ zeŋ gbɛrɛɛ saakere zu ka meŋ zɛge o gɔɔ gbɛre kyɛ eŋ nɔɔtepeɛle a su kparepelaa a seɛ kurisɔglaa.

Dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ te a orobaare taa.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

Dɔba ne pɔge la be a kyɛ ba mine vɔgle la kpogeli zeere ka ba mine vɔgle kpogli peɛle ka ba de mie a le a zie kaŋa a de waayare meŋ a le a zie kaŋa ka ba mine yi are ba puoriŋ a mɔɔlo kaara poɔŋ.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

Nasaamine la zeŋ die poɔ a pouri ba ŋmene a vaare wagyere kyɛ uri vūūnee a die poɔ kaa zie a kyaane be la be.

Pɔgeba ne dɔba sue kparesɔglɔ ka gangaa daare zɛge ka ba are dɔɔ kaŋ naŋ gyere wagyɛkpoŋ niŋesogɔ ka pɔge kaŋa de a o nuuri zaa ayi a wa ne o nyaa zu ka kaŋ meŋ de o nuuri a lɛ nyɔge laŋ taa.

Noba gyamaa la zeŋ die poɔ ka vūūnee uri a nyɛne a die kyɛ kaa die takoe meŋ e kyaane kaa dendɔɛ mine meŋ a e kyaane.

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.

Die poɔ la ka dakogizennee be a poɔ ka tabol meŋ be a die poɔ ka ba biŋ kɔlbaare ane gelaasere k,a be a die poɔ kyɛ ka ba penti a die pelaa.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

Dakogizeere ne tabolɔsɔglɔ la be diguroŋ guroŋ kaŋ poɔ ka dɔba ne pɔgeba a zeŋ a dakogro zu a kyaare taa kyɛ k,a die a taa dɔre dɔre ane sɔglɔ fēē.

Teere mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de bonziɛ le o zu.

Nempeɛle la be a kyɛ pɔgeba ane dɔbɔ ka a nempelaa kaŋa zeŋ kyɛ ka a dɔbɔ bayi are a de boŋkaŋa a kora taa kyɛ ka kompenta meŋ biŋ a nempelaa kaŋa niŋeŋ.

Kyensi Saraa, taabo gmɛrɛɛ, waayɛrɛ, dankyin gmɛrɛ, ane teere ane zooro aŋ la be a kyɛ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

Pɔge la tuo peɛ kyɛ zeŋ kuriwiri zu a de a bie kaŋ eŋ a puoriŋ kyɛ k,a bie kaŋa meŋ zeŋ a kuriwiri niŋe kyɛ de o gbɛɛ eŋ a kuriwiri pɛlee poɔ kyɛ ka daare meŋ le a kuriwiri puoriŋ.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

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.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

Dɔɔ ane o pɔge ne ba biiri la be gɔdo zu a biiri eɛ bata kaŋa naŋ kaa bile lɛ kyɛ ka bayi eŋ a kyɛle bazaa.

Bipɔɔbilii ane bidɔɔpilii la be sori zu kaa bidɔɔlee kaŋa pɛgele nɔɔtere o nu poɔ a de teɛ ko do kaa pɔɔbilii ne a pɔɔbilii ba naŋ na ŋmolo kaara kyɛ teɛ ba nuure

Dɔnne la be a kyɛ nii ane gbeŋme gbeŋpɔgeba ane gbeŋdaa ka a gbeŋpɔgeba pãã be a naao zu kyɛ ka a gbeŋdaa te zoro waana.

Dɔɔba ne pɔgeba la kaa dɔɔ kaŋa a are a su kpare puori ka ba MTN pelaa kaa Yiri a die dankyini are kaa MTN kolbaare a dɔgle tabol zu.

Nobɔ la pɛgle a rɔbarre na mine ba naŋ maŋ de e la kõɔ a baŋ tu a poɔ a yire kyɛ ka ba are nyoge daŋkyinmi ngmaa ba naŋ mɛ ka ba mine vuune ka ba mine are kyɛ su kpare peɛle ka ba mine meŋ vɔgle zupile.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

Dɔba la are tɛnɛɛ sensoglesoga ka ba mine are a tɛnɛɛ zu dɔɔ kaŋ sue kparesɔglaa kyɛ ka o e wogi ka kaŋa meŋ su kparepelaa kyɛ ka o kyɛ kao e ŋmaa k,a dɔɔ kaŋ seɛ kurizeɛ kyɛ ka orɔbare meŋ biŋ a be.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

Die kaŋa poɔ la kaa polisiri ne sogyare be be kaa gaana foto be o poɔ ka noba su kpar peɛle ane kpar sɔgelɔ ne kpar zeere ane kpar dɔre a o poɔ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

Pɔgeba bayi la be a kyɛ ka talakpoŋ ane rɔba pɛbilii a bebe Kommie, seremaani, paenapɔl, nyaadoɔ ana la be a rɔba pɛbilii ane a yalakpoŋ poɔ.

Pɔge kaŋ la pegle baagi kyɛ seɛ kuri ziwogi ka kaŋa meŋ are a eŋ nɔɔte sɔglɔ kyɛ suɛ moɔkuri ŋmaa a su kpare nuwogre kyɛ ka komie .

Nempelaa la gaŋe a kyԑ, a deԑnԑ ne tͻԑ lͻԑ ane tͻԑ katakye kyԑ ka a tͻԑ nensaleba meŋ be a katakye pareŋ a kyԑnԑ.

Lore la kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.

Nensaalpeɛle dɔba pɔgeba ane bibiiri la a zeŋ kɔge tabol ka piletiri ane kapuri ane bondirii a be a poɔ ka ba zeŋ kɔge.

Dɔba ne Pɔgeba la be a kyɛ kaa nempelaa kaŋa a zele o gbɛre kaa kaŋa meŋ a meŋ gele o gbɛɛ kaa kaŋa meŋ a leɛ goɔ o seɛ kaa ba mine meŋ de kamera ŋmaara foto

Taŋgaremire na ba naŋ boɔlɔ tabɔlɛt ona la ka pɔge kaŋa ziŋ a de o nu dii ne kyɛ ka gama a dɔgle a tabol zu ka pɔgɔ ka meŋ ziŋ a dakoge zu kyɛ su kpare pilaa kyɛ kaa nu kaŋ kyebe ka pɔge kaŋ meŋ are die poɔ a meŋ kaara a pɔge na naŋ taa a gan pilaa.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

Lɔɔre la dɔgle kuro kaŋa zu ka dɔɔ kaŋa are a be a lɔɔre kɔva naŋ maŋ be a nyɔge taa ka kaŋa meŋ zeŋ a lɔɔre puli k,a dɔba mine meŋ are muulo kaara.

Pogele kang la zeŋ die kanga poʊ. A zeŋ dakoɔ zu kyɛ su kpar nuwoge sɔlaa a seɛ kur sɔglaa meŋ. Kyɛ di o nuur a pare a komputa zu

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ gbɛrɛɛ kuriwie zu kyɛ taa a nubɔle a boɔrɔ ka ba de za eŋ a nu bɔle nɛte poɔ a nubɔle ŋmɛzie.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

Soogyere la be a kyɛ ka bayi gbi dumo ka bonyeni gaŋ teŋɛ ka kaŋ meŋ are lere o nuuri kyɛ ka kaŋ meŋ are bare o nuuri kyɛ ka ba.

Bɔlŋmeɛrebɛ bayɔpoi la be a bɔlŋmɛ zie ka dɔba mine meŋ bata a bebe ka boŋyeni are lane daa kyɛ ka bayi meŋ zeŋ dakogi zu ka boŋyenaa kaŋa meŋ de o nu teɛ o noɔre.

Boma koɔroo zie la ka pɔge kaŋ kyaare amborɔla ka pɔge kaŋ meŋ pɛgle orɔba ka pɔge kaŋ meŋ zeŋ kyaare kommie kaarɔte nyaadoɔ kabege ane kommie.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

Neɛ kaŋa la be die poɔ ka tɔɔye meŋ be a die poɔ k,a soba pãâ de kapu a de mare a tɔɔye nu poɔ k,a tɔɔye pãâ nyɔge.

Nenpelaa ane Nenbɛre la zeŋ ka ba de ba nuure tuŋ eŋ laa poɔ ka bondire be a laa poɔ a Nenbɛre ne a bibiiri mine taa teɛ ka bamine meŋ de ba nuure a tuŋ eŋ dakogre zu.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

Nempelaa ane nensaalesɔglɔ ba bibirii bayoɔbo la ka a biiri banuu nyɔge a nempelaa taa kyɛ ka boŋyeni a yi wa are a de o nuuri a mare taa kyɛ ka a nensaalpelaa a de o puori kyaare a dankyini?

Yaakpolo poɔ la ka Ngmenpuoribo dɔba ane bibiiri a gaa te are a zɛge zɛge ba nuuri a dɔba mine vɔglɛɛ zupilipeɛle ka ba mine meŋ ba vɔgle zupili kaŋa zaa kpɛlɛŋ kyɛ k,a yaakpolo mine taa pɛnzeere ka mine taa pɛndɔre.

Dɔɔ kaŋ la de o sola pɛnel a biŋ kõɔ poɔ o biŋɛɛ baateɛ a be loɛ baateɛ ane motori baateɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ gaa te are a taaboori dendɔnoɔre poɔ galoŋ ane ɔraba be la a be.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

Bibiiri dɔɔba ne Pɔgeba la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a bare ka ba de gama a fɛre fɛre a be.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

Noba yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pele.

Yie ane lɔɛ la bebe ka teere meŋ bebe ka a yie ka ba pilli kyɛnsezeere k,a lɔɛ meŋ e sɔglɔ ka mine e peɛle kyɛ ka ba penti a yie pelaa.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

Polisiiri la a vɔgle ba kpolo sɔglɔ kyɛ su ba kpare sɔglɔ kyɛ teɛ dɔɔ kaŋa lanboɔre a dɔɔ meŋ suɛ o meŋ seɛ kuri sɔglaa.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

Dɔɔ ane o pɔge ne ba biiri la be gɔdo zu a biiri eɛ bata kaŋa naŋ kaa bile lɛ kyɛ ka bayi eŋ a kyɛle bazaa.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

Nenpeɛle dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ koo taa sɔglɔ.

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.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

Pogeba ne doɔba la be laborete poʊ. A su ba kpar piɛle a testere boma a laborete poʊ. Ka ba mene pɛgle makdabilii . Ka ba mene meŋ a yoɔg a mantaa

Die poɔ la ka nenbata bebe nempeɛle eɛ bayi ka kaŋ zeŋ dakogi zu kyɛ ka kaŋ meŋ are a zɛge o nuuri kyɛ ka a o na naŋ zeŋ a dakogi zu a taa nubɔle kyɛ zeŋ kɔge tabol.

Nenpelaa la zeŋ die poɔ a pouri ba ŋmene a vaare wagyere kyɛ uri vūūnee a die poɔ kaa zie a kyaane

Noba bee dikpoŋ kpoŋ kaŋa poɔ ka tabol meŋ biŋ a die na poɔ ka ba de boma yaga a pare a tabol na zu a te seŋ gyɛnlee ɛɛ nyaadoɔ ane wɔtamelɔ k,a tabol kaŋ zu ka Gaana filagi a be a be.

Daare la ka bibiiri leŋ leŋ ka a bibiiri mine kpɛ zeŋ a daare poɔ kyɛ k,a bibiiri mine meŋ a are a yeŋ poɔ a ti ti a taaboore ba naŋ leŋ leŋ a taa k,a bie kaŋ a su kparepelaa kyɛ zɛge o nu.

Nempeɛle la be a kyɛ ka ba mine zeŋ ka ba mine are k,a nempelaa kaŋa naŋ su kparewogi kyɛ eŋ wɔɔkye a nyɔge a nempelaa kaŋ meŋ naŋ su kparewogi kyɛ e pɔge a are ne ka ba yele yɛlɛ.

Dɔɔ kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire ba nyɛmɛ.

Die kaŋa poɔ la ka dɔɔba ne pɔgeba la toɔ a pegle orobaare ka teere yigaa are a ba nimitɔɔre ka bamine su kpare ziiri ka bamine meŋ su kpare sɔglɔ ka bamine meŋ a do kyɛ te a orobaare taa.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

Die poɔ la ka diebie bebe ka dakogi peɛle bebe ka tiivi bebe ka sipiika bebe ka dakogi sɔglɔ meŋ bebe ka fintindigli meŋ a uri die poɔ.

Teere mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de bonziɛ le o zu.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

Doɔbo la be a kyɛ ka ba mene su bon sɔglɔ, Ka ba mene su kpar ziire, ka ba mene su kpar duor. Ka ba mene vogle zupul sɔglɔ ka ba mene vogle zupul ziire. Ka ba pɛgle taabuur ane boma ka ba sɛge sɛge boma eŋ a poʊ.

Bibiiri ane nembɛrɛ la be a kyɛ k,a nembɛrɛ mine zeŋ teŋɛ ane a bibiiri ka a nenkpoŋ kaŋa a zeŋ kyɛ de laa a eŋne mui ne bɛŋ.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

Nensaalba yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.

Dɔbɔ mine bata la be a kyɛ ka bayi vɔgle vɔgle kpogri dɔre kyɛ ka boŋyenaa vɔgle kpogri seɛ ka ba meɛrɛ zie a dɔɔ kaŋa taɛ lɛɛvɔl ka kaŋa meŋ tɔɔre boŋkaŋa o nu kyɛ pãã nyɔge a birikyiri taa.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

Dɔɔ pɔgeba la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a konkole pelaa kaŋa ka boma be o poɔ.

Nempelaa la be die kaŋa poɔ a biŋ o taŋgaraa miri o gɔɔ sɛŋ kyɛ ka sulee meŋ yagli a miri kaŋa zu ka pilate meŋ biŋ.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

Lɔɔre kaŋ la be sokoɔraa zu ka dɔɔ ka noba be a lɔɔre poɔ ka dɔɔkpoŋ kaŋ ane dɔɔ bile kaŋa a be a lɔɔre puoriŋ kyɛ k,a lɔɔre sazu seŋ a taa bondɔre k,a lɔre kɔva gbɛɛ meŋ e sɔglɔ.

Kuu bogre la ka ba tuuro ka nba su kpare peɛle a de daga pilaa a eŋnɛ ka lɔ peɛle ayi a meŋ a biŋ ka dɔɔ a are a tuuro bogi.

Neɛ kaŋa tuoe peɛ ka boma be a peɛ poɔ kyɛ k,o taa kɔva ka kaŋ meŋ are a leɛ o puori k,o ka pɔge kaŋ meŋ mare bie a te kyɛnɛ waana kyɛ pɛgle pɔlenten sɔglaa ka dɔɔ kaŋ meŋ su kparepelaa kyɛ yɛre baage.

Teere mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de ba puori.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

Bibiiri pie la a bebe a kyɛ k,a bibiiri pie ŋa ka ba mine nyere ba nyemɛ ka ba mine pɔge ba nɔɛ.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

Donne ane nensalba la wie bebe boŋni bebe baare bebe a noba mine zɔŋ la a wie ka ba mine tagra a boŋni ka ba mine tagra a baare kyɛ ka boma le a mine poeŋ.

Die kaŋ poɔ la ka nimpeɛle ane niŋsɔglɔ be ba mine pɛglɛɛ kompeutare ka mine pɛgle gama ka mine pɛgle magdabilee a pɔge kaŋa sue kpare zeɛ kyɛ kaa nimpilaa kaŋ sue sɔgla.

Bibiiri mine la are kaa onaŋ soba naŋ are a niŋe a pegle tabole tangaare mire kyɛ kaa taaba na are kaare.

Noba la maala pɔŋpiŋ dɔɔ kaŋa naŋ su kpare zeɛ nu wogre a seɛ kuri sɔglaa woge are nyɔge la kuroo taa pɔge kaŋa naŋ su kpare sɔglaanuŋmaara a seɛ mugkuri pilaa meŋ ŋmaara la kuruu.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

Bibiiri dɔɔba ne Pɔgeba la be sori kaŋa poɔ ka teere yaga yaga a be a be ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori kyɛ kaa bie kaŋa seɛ kuri a su kparo ko'o zage zage kyɛ koo wiɛ o nyɛmɛ a bare.

Die kaŋ poɔ la ka dakogre ane tabol biŋ a be ka bibile a be a be ka poolo meŋ be a be komie pare tabol zu ane laare kaa.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

Bibiiri ne Nenbɛre la zeŋ ka ba de ba nuure tuŋ eŋ laa poɔ ka bondire be a laa poɔ a Nenbɛre ne a bibiiri mine taa teɛ ka bamine meŋ de ba nuure a tuŋ eŋ a laa poɔ.

Pɔge ane bibiiri bayi la kaa pɔge zu e kyampereŋ lɛ kyɛ kaa tɛnee die moɔ die pɔge o ba kyɛ ka o tuŋ o woɔ

Polisiri la a vɔgle a ba polisiri zupile kyɛ su ba polisiri kpare ka ba mine pɛgle malfare kyɛ ka ba mine meŋ ba pɛgle malfare baine vɔglɛɛ a polisiri kpoglo kyɛ ka ba mine meŋ ba vɔgle a polisiri kpoglo a noba mine meŋ pãâ yi gaa are a puoriŋ a kaara ba.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

Yirioɔ la ka noba a bebe ka ba doɔrɔɔ kɔŋtɔŋbilee niŋsaaba a eŋ a daŋkyime poɔ.

Biiri nanaare la be baa poɔ. Ka ba taa bootiree ata a tuŋ eŋ kõɔ poɔ. A booti kaŋa eɛ kuro, ka kaŋa meŋ e orɔba pelaa, ka a kaŋa su kparedoɔ, ka a kaŋ meŋ su kparenuwogri kyɛ ka o taa zupil, ka a kaŋa meŋ vɔgle zupil.

Die poɔ la ka boŋganaa beŋ ka ba de a boŋganaa a de pɛmpelaa a pɔgaa boŋganaa kyɛ de zukɔgri ata a meŋ beŋ a boŋganaa zu kyɛ a die ba penti la a die pelaa kyɛ kaa die ka ba mare mare fotori a die poɔ.

Pɔgesare bayi la are kyaare taa kyɛ deɛle kaayɛrɛɛ miri zu ka noore meŋ be a pɔgesare bayi zie na kyɛ bootikuro kaŋ meŋ biŋ a pɔgesare bayi zie teɛ vaare meŋ kyaare la a pɔgesare ŋa bayi.

Teere mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de bonziɛ le o zu.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

Dɔɔba ne pɔgeba kaŋa are la pegle bɔtuloŋ kaa pɔge are kaa zu waa pelaa su kpare ziɛ kaa bamine meŋ teɛ ba nuure kyɛ ba a wire biŋ kaayare meŋ.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

Fintildiglii maaleba la be a kyɛ ba waa bayi ba vɔgle la kpolipeɛle kyɛ su kparre wogri mine ka waayare yɔ gyere a zie zaa.

Lɔ zagre la gaŋ a taa trata Koɔri ka dɔɔba are a be ka bamine leri ba nuure a dɔɔ kaŋa su kpare sɔglaa seɛ kuri sɔglaa ka kaŋa meŋ su kpare wogi kyɛ ko e doɔre kyɛ ko vɔgle zupele

Bibiiri mine pare la ka yiri kaŋa are a be kyɛ kaa bipole a de gangaare yeere ba kɔkɔre poɔ kyɛ kaa kaŋa seɛ kuri wogi kaa gbɛɛ e peɛrɛ peeɛ kyɛ ko'o de bonziɛ le o zu.

Dɔɔba ne pɔgeba la a kyɔŋ koɔkoɔlee kyɛ eŋ nyabore woɔre ka bamine su kpare sɔglɔ ka bamine su kpare ziiri ka bamine su kpare peɛle kyɛ ka ba kyɔŋ a lae ka bamine leri ba nuure.

Dɔbɔ banaare ane pɔge boŋyeni la be a kyɛ ka dɔɔ boŋyenaa zeŋ ka bata meŋ are ka a dɔɔ kaŋ zɛge o nu kyɛ ka USA felaki a meŋ be a kyɛ ka gelaasere meŋ be a kyɛ a biŋ tabol kaŋ zu.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

Katakye zu la ka dɔba ne pɔgeba ne bibirii a zeŋ zeŋ a gɔle a katakye zie zaa ne o tɔ ka noba mine meŋ are a katakye sori noɔreŋ a meŋ kaara a katakye.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

Diwogi wogi kaŋ poɔ la ka dɔɔba ne pɔgeba bebe ka bamine taa konpitare ka bamine meŋ zeŋ ka bamine meŋ are ka bamine su kpare sɔglɔ kaa ba tabol nazu naŋ zeŋ koo e tabol pelaa.

Pͻgebͻ ane bibiiri ane dͻbͻ la be a kyԑ. Ka ba paa de orabare tԑtԑ ka ba mine biŋ ba talakpomo. Ka ba mine pԑgele orababilii, ka ba mine pԑgele laabԑrԑ.

Dãã linni la pare tabol zu ka dɔɔ kaŋa de o nubiri gaa ne a peɛle ne a dãã liŋe ka dɔɔlee kaŋa meŋ te zeŋ a dakogi kaŋa zu kyɛ biŋ konkolee ka nɔɔteɛ be tabol puliŋ ka baagere dɔgle tabol zu.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

Nempeɛle la be a kyɛ. A pɔgba eɛɛ bayi. Kaa dɔɔ e bonyenaa. Ba bee zie na teere naŋ bebe yaga yaga lɛaneba tepuuruu zie la te pu.

Diwogi wogi kaŋ poɔ la ka dɔɔba ne pɔgeba bebe ka bamine taa konpitare ka bamine meŋ zeŋ ka bamine meŋ are ka bamine su kpare sɔglɔ kaa ba tabol nazu naŋ zeŋ koo e tabol pelaa.